Barumsa jechuun adeemsa ittiin beekumsa haaraa ta'e tokko yookiis immoo waan duraan hin beekne tokko ittiin gonfannu yookiis immoo argannudha. Akkasuma illee adeemsa ittiitiin jijjiirama amalaa guddaa sammuu keenya irratti fidnudha. Barnoonni baay'ee addunyaa amma keessa jirrutti baay'ee murteessaadha.

Bineensota manaa jechuun beelladoota jechuudha. Beelladoota kan ilma namaa waliin mana keessa jiraatani faayidaa adda addaa dhala namaatiif kennan jechuudha. Bineensota bosonaa jechuun immoo kanneen bosona keessa ilma namaa irraa fagaatanii argaman jechuudha. Bineensonni manaa fi bineensonni alaa ilma namaatiif faayidaa adda addaa kennu.

Giddugala bashannanaa jechuun bakka murtaa'aa kan hawwataa, kan baay'ee miidhagaa ta'e, kan daawwannaaf baay'ee namatti toluu, kan namoonni deemanii itti bohaaran, bashannanan jechuudha. Anis bakkeewwan bashannanaa deemee itti gammaduun natti tola.

Hawaasa jechuun garee uummataa bal'aa kanneen garaa gartummaa hedduu qaban, kanneen naannoo tokko yookiis immoo bal'ina lafaa hedduu irra waliin qubatanii argamanii jiruuf jireenya isaanii geggeessani dha. Maatii jechuun immoo namoota firummaa dhiigaa waliin qaban, kanneen mana tokko keessa waliin jiraatan jechuu dha. Anis maatii fi hawaasa baay'een jaalladha.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqilootaa naannoo keenya keessatti argaman kanneen nyaataaf nuuf oolanidha. Kuduraalee jechuun gosoota biqilootaa kanneen baalli isaanii nyaataaf ooludha. Muduraalee jechuun immoo kanneen firiin isaanii yookaan callaan isaanii nyaataaf nu gargaarudha. Kuduraalee fi muduraalee nyaachuu baay'een jaalladha.

Mana jechuun wantaa mukkeenii fi wantota garaa garaarraa ijaarame keessa jiraachuf mijataa kan ta'e jechuudhaa. Mana jireenyaa jechuun immoo akka ilmi namaa keessa jiraatutti kan mijatee ulaagaalee hedduu guuttatee kan namaaf mijataa ta'e jechuudha. Mana jireenyaa hedduun jaalladha

Bineensota manaa jechuun beelladoota kanneen ilma namaa waliin naannoo manaa jiraatan jechuu dha. Kanneen tajaajila gara garaafis ilma namaa gargaaran jechuu dha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen ilma namaa irraa fagaatanii bosona keessa jiraatan jechuu dha. Bineensonni manaa fi alaa walumaa gala madaalaa uumamaa eeguuf fayyadu.

Bineensota manaa jechuun beeyiladoota warreen ilma namaa wajjin manaa fi naannoo manaa jiraatan yemmuu ta'an, bineensota alaa jechuun immoo kanneen ilma namaa irraa fagaatanii bosona keessa fagoo kanneen jiraatan jechuudha. Bineensota alaa daawwaachuun baayyee natti tolaa, baayyee na gammachiisa.

Nyaata jechuun soorata yookiin immoo wanta nyaatamu nama dabalatee lubbu qabeeyyii dabalatee lubbu qabeeyyiin hedduun jiraachuuf wanta isaan gara keessa isaaniitti fudhatan jechuu yommuu ta'u, nyaata nyaachuun baay'ee na gammachiisa.

Bu'uraalee misoomaa jechuun wantoota guddina misoomaaf baay'ee bu'uura yookiin immoo warreen ijoo ta'ani dha. Isaanis kanneen akka Bishaan, Ibsaa, Daandii fi wantoota kana fafakkaatani dha. Bu'uraaleen misoomaa guutamuun baay'ee gammachuu namaaf kenna.

Daldala jechuun sochii dinagdee kan bittaa fi gurgurtaa akkasumas daddabarsaa meeshaalee garaa garaa irratti kan fuulleffate yammuu ta'uu: gabaa jechuun immoo bakka namoonni wanta tokko bituun gurguran walitti dhufanii wal irraa bitanii gurguraniidha. Daldalaa fi gabaan bu'uura jireenya hawwaasummaati.

Geejiba jechuun waanta bakkee tokkoo gara bakka biraatti akka imalluuf yookaan deemnuuf nu gargaaru jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo gosa geejibaa keessaa tokko kan ta'e, kan boba'aa fayyadamu, ariitiin bakka yaadne tokko akka geenyu kan nu gargaarudha. Anis konkolaataawwan geejibaa hedduun jaaladha.

Faaya jechuun wanta miidhagaa hawwataa ta'e yoo ilaalan ija namaa harkisuudha. Faaya jechuun wantoota garaa garii faayuudhaan bareedina isaanii daran miidhagsu jechuudha. Anis faaya hedduun jaalladha.

Barumsa jechuun tooftaa ittiin beekumsaa fi dandeettii haaraa gonfannu, akkasumallee jijjiirama amalaa guddaa kan sammuu keenya irratti fidnu, sammuu keenya beekumsa haaraadhaan mala ittiin qarru dha. Kanaaf barumsa hedduu hedduun jaalladha!

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee gosti yookiin immoo akaakuun isaanii addaa adda ta'ee, akkasumallee faayidaalee gara garaatiif kan nuuf oolan jechuu dha. Kan nuti tajaajiloota gara garaatiif itti tajaajilamnu dha. Meeshaalee adda addaa seeraan qabuun baay'ee natti tola.

Rifeensa jechuun wanta qaama keenya irratti biqilee argamu yommuu ta'uu, keessattuu kutaa qaama keenyaa mataa irratti baay'inaan biqilee kan argamu dha. Innis bareedina yookiin miidhagina qaama keenyaa eeguuf baay'ee kan namatti tolu dha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haajaa tokko (dhimma tokko) irratti manni hojii (waajjiraaleen garaagaraa) baasan yommuu ta'u, innis bifa barreeffamaan yookiin immoo bifa sagaleen kan dhiyaatu dha. Beeksisa dubbisuu hedduun jaalladha.

Hojii jechuun dalagaa yookaan immoo gochaa ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf yeroo gara yerootti hojjatee dhama'ee irraa galii argatee jiraachisu jechuudha. Hojii hojjachuu baay'een jaalladha.

Qonna jechuun hojii lafa qotuun madda galii lafarraa argachuun jiruu fi jireenya ofii gaggeeffachuuti. Innis sochii dinagdee guddaa yookiin immoo bu'uura biyya keenyaa ta'uun kan tajaajiludha. Kanaaf qonni biyya keenya keessatti baay'ee jaallatamummaa qaba.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti tajaajiloota garaa garaatiin yookiin hojiiwwan garaa garaatiif itti dhimma baanu yookiin itti tajaajilamnu jechuudha. Isaanis hojiiwwan garaa garaatiif kan nu tajaajilanidha. Meeshaaleen manaa baay'ee nu barbaachisu.

Faaya jechuun wanna miidhagaa hawwataa ta'e, kan qor-qalbii namaa hawwatu, kan ijaan arguuf namatti tolu, wanna nama miidhagsu jechuudha. Akkasumas meeshaalee garaa garaa faayee kan miidhagsu jechuudha. Anis faaya uffachuu baay'een jaaladha!

Daldala jechuun sochii dinagdee keessaa tokko kan ta'ee fi bittaa fi gurgurtaa irratti kan bu'uureffatedha. Gabaa jechuun ammoo walitti qabama namoota hedduu kanneen waa bituuf waa gurguruuf gara bakkee tokkootti walitti qabaman jechuudha. Daldalaa fi gabaan bu'uura hawaasummaa ijoodha.

Geejiba jechuun waanta imalaaf yookiin immoo yaabannee bakka tokkoo gara bakka biraatti akka deemnuuf nu gargaaranidha. Konkolaataawwan jechuun immoo waanta geejibaaf nu gargaaru kan boba'aa fayyadamu jechuudha. Annis konkolaataawwan geejibaa hedduun jaalladha.

Refeensa jechuun wanta qaama keenya yookiin kutaa qaama keenyaa irratti biqilee argamuu irra jireessaan immoo kutaa mataa keenya keessatti hedduminaan biqilee kan argamu halluu gurraacha wanta qabudha. Rifeensi sunis baay'ee miidhagina keenyaaf barbaachisaadha.

Barumsa jechuun riqicha ittiin doofumaa, wallaalummaa keessaa gara abdii akkasumas waa beekuuf jennee barnoota haaraa argachuuf jijjiirama amalaa ofirratti fiduudha. Anis barnoota koo hordofuu baay'een jaalladha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun wantoota bifa katabbiidhaan ol kaawuu barbaadne yookaan bifa barreeffamaan ol kaa'uu barbaadne tokko akka qixa sirriidhaan ol keenyuuf galtee nuuf ta'an yookiin nu gargaaran jechuudha. Meeshaaleen barreeffamaa jiraachuun isaanii baay'ee fayidaa hedduu qaba.

Faashinii jechuun waanta haaraa kan reefuu oomishamee yookiin immoo kalaqamee as ba'e, kan hawaasa biratti duraan hin beekamne jechuudha. Waantota haaraa akkasii hordofuu baay'een jaaladha.

Daldala jechuun sochii dinagdee bittaa, gurgurtaa akkasumas daddabarsa meeshaqlee irratti kan xiyyeeffate dha. Gabaa jechuun immoo bakka waa walitti gurguranii fi wal irraa bitan akkasumas immoo bituuf, gurguruuf namoonni walitti qabaman itti argamani dha. Daldalaaf gabaan jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti baay'ee murteessoo dha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo dhimmoota garaa garaa irratti bifa barreeffamaan yookiin immoo katabbiidhaan ba'ee maxxanfamuu yookiin immoo sagaaleedhaan kan qaamoleen dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu jechuudha. Beeksisa dubbisuun dhaggeeffachuu baayyeen jaalladha.

Hawaasa jechuun garee uummataa bal'aa ta'an, qomoo garaagaraa, sanyii garaagaraa naannoo tokkoo lafa bal'aa irra jiraatan. Maatii jechuun immoo gartuu namoota dhuunfaa yookiin immoo kanneen firooma dhiiga waliin qaban hawaasa keessa bu'uura hawaasummaa tiin.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti tajaajiloota garaa garaatiif yookiin dhimmoota garaa garaatiif fayyadamuu barbaanne dhimma itti baanu jechuudha. Waajjiraalee jechuun immoo bakka hojii yookiin immoo mana hojii bakka hojjettoonni garaa garaa keessa taa'anii hojii gaggeessan jechuudha.

Daldala jechuun sochii dinagdee kan gurgurtaa fi bittaa meeshaalee garaagaraa akkasuma daddabarsa meeshaalee garaagaraa irratti kan bu'uureffatedha yookiin xiyyeeffatedha. Gabaa jechuun immoo bakka itti namoonni walirraa bitanii fi walitti gurguran bakka tokkotti walitti qabamanii argamanidha. Gabaa fi daldalli dhala namaaf baay'ee baay'ee barbaachisaadha.

Kitaabota jechuun barruulee bifa barreeffamaan barreeffamanii maxxanfaman yommuu ta'u; Matseetiiwwan jechuun immoo barruulee guyyaa guyyaa dhaan, taateewwwan guyyaa guyyaa itti barreessinee ol keenyu jechuu dha. Gaazexaawwan jechuunn immoo barruulee ta'anii kanneen wantoota mata dureewwan dinqisiisoo, ajaa'ibsiisoo irratti barreeffamuun raabsaman jechuu dha. Kitaabonni baay'ee natti tolu!

Seera kabachiisaa jechuun qaama nageenyaa hawaasummaa eegsisuudhaaf hawaasa keessatti ramadame yoo ta'u, isaanis akkaataa hojii isaaniitiin garaagara ta'uu malu. Anis egaa seera kabachiiftota biyya keenyaa haalota tokko tokkorraa ka'uun muffiin isaanirraa qaba.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee gosa tokkoo yookiin oomishaalee gosa garaagaraa kanneen heddumminaan yookaan baay'inaan bakka tokkotti toora qabsiifamanii gurgurtaaf dhiyaatan kanneen ilmi namaa bakka tokkotti gurguraman yoo ta'an oomishaalee suupparmaarkeetiidha.

Geejjiba jechuun wantoota imaluuf yookiin immoo bakka tokkoo kaanee gara bakka biraa akka geenyuuf nu gargaaran yommuu ta'u; Turiizimii jechuun immoo wanta miidhagaa, hawwataa ta'ee kan qalbii namaa harkisu dha. Immigireeshinii jechuun immoo bakka tokkoo ka'anii gara bakka biraatti godaanuu yookiin deemuu jechuu dha.

Oduu jechuun dubbii yookiin haasaa afaan keenyaa fayyadamuudhaan wantoota miira keenyatti yookiin immoo yaada keenyatti nutti dhagahaman walitti qabuudhaan namootaaf dhiyeessinu yookiin immoo haasofnu jechuudha. Oduun natti hin tolu.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee nuti mana keessatti faayidaawwan garaa garaatiif yookiin immoo dhimmoota garaa garaatiif itti fayyadamnuudha. Meeshaalee manaa Kunis rakkoo keenya mana keessatti furuuf akkasumas manaan alatti furuufis fayyadamnuudha. Meeshaaleen manaa baayyee barbaachisoodha.

Faaya jechuun wanta baay'ee miidhagaa ta'e, kan hawwataa, kan miira namaa harkisu, kan qor-qalbii namaa hawwatu jechuu dha. Faaya jechuun wantoota garaagaraa irraa wantoota mimmiidhagoo ta'an irraa kan hojjetamu jechuu dha.

Geejjiba jechuun geessituu kan bakka tokkoo namas ta'ee wantoota biroo fuudhee bakka biraatti geessuuf tajaajilu yommuu ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko kan ta'an meeshaalee ammayyaa irraa kan hojjataman bakka tokkorraa fuudhanii saffisaan bakka biraa nama geessan geejjibaa fi konkolaataa baay'een dinqisiifadha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota nuti jiruu fi jireenya keenya geggeessuuf mana keessatti dhimma itti baanu (itti fayyadamnu) dha. Meeshaalee manaa akkaataa faayidaa isaaniitiin hedduu dha. Garaagartummaa hedduu qabu. Anis meeshaalee mana keessaa baay'ee isaanii baay'een mararsiifadha.

Oduu jechuun haasaa yookiin immoo dubbii waantota miira keenyatti yookaan yaada keenyatti dhufan walitti qabuudhaan jechoota afaan keenya keessaa bahanitti fayyadamuudhaan akkasumas mallattoolee gara garaatti fayyadamuudhaan namoota birootti haasofnu jechuudha. Oduun baay'ee natti hin tolu.

Qonna jechuun hojii lafa qotudhan callaa akkasumas, oomishaalee garaagaraa kanneen biroo oomishuudhan jiruuf jireenya of geggeessuti. innis sochii dinagde biyya keenya keessa tokko ta'u, kan nu tajaajilu yemma ta'u, anis qonna biyya keenya ammayyoomu dhabu isa baay'ee na yaaddeessa.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajiloota baayyee ijoo yookaan murteessoo ta'an jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuunimmoo gurgurtaa wantoota gurguraman gargar hiruudhaan yookinimmoo qoqooduudhaan gurgurtaa gaggeeffamu jechuudha. Tajaajiloota bu'uuraa daran itti gammada.

Manneen dhugaatii jechuun manneen yookiis bakka waantonni dhugaman itti gurguraman yookiis immoo bakka waantota dhugamanii argachuu dandeenyudha. Manneen nyaataa jechuun immoo bakka waantonni nyaataman itti gurguraman yookiis bakka waantota nyaataman itti argachuu dandeenyu jechuudha.

Kitaabota jechuun barruulee bifa barreeffamaatiin shebeleewwan hedduu irratti barreeffamanii maxxanfamuun ol kaa'aman jechuu dha. Matseetii jechuun immoo barruulee yaadannoowwan guyyaa guyyaa, taateewwan guyyaa guyyaa barreessuun ol kaa'aa deemnu jechuu dha. Gaazexaawwan jechuun ammoo barruulee mata-dureewwan ajaa'ibsiisoo dinqisiisoo irratti barreeffaman jechuu dha. Kitaabota dubbisuun baay'ee natti tola.

Hawaasa jechuun garee namootaa yookiin immoo uummattootaa kanneen garaa gartummaa gosaa yookiin immoo qomoo garaa garaa ta'an, kanneen naannoo lafa bal'aa ta'e tokkorra waliin jiraatan yommuu ta'u, maatii jechuun immoo gartuu namoota dhiigaan walitti hidhamiinsa qaban, mana tokko keessallee kan waliin jiraatan jechuudha.

Geejiba jechuun waantota namas ta'ee waantota bakka tokkoo fuudhanii gara biraa geessuuf nu gargaaran yookaan immoo bakka tokkoo gara bakka biraa akka deemnuuf nu deeggaran jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo gosa geejibaa keessaa tokko kan ta'e, boba'aa kan fayyadamu , kan ariitiin bakka tokkoo bakka biraatti akka geenyuuf nu tajaajilan jechuudha.

Geejjiba jechuun geessituu yookiin immoo, wanta bakka tokko kaaneen bakka bira akka deemnuuf nu tajaajiludha. Turiisimi jechuun immoo wanna hawwataa baay'ee miidhagaa ta'e, kan miiraa nama harkisuu jechuudha. Immigireeshiin jechuun immoo godansa biyya ofii dhiisani gara biyya ormaa deemuu jechuudha. Turiisimi baay'een dinqisiifadha!

Geejiba jechuun wantoota ilmi namaa yookaan meeshaalee bakka tokkoo kaanee bakka tokkotti bakka biraa akka deemnuuf wantoota nu gargaaraniidha. Tuurizimii jechuun ammoo wantoota hammatoo daawwannaaf qalbii namaa hawwatan. Immigiraashinii jechuun immoo godaansa biyya ofii dhiisanii biyya biroo godaananiidha

Hojii jechuun dalagaa yookaan gocha ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf guyyaa guyyaan irratti bobba'ee hojjetudha. Hojiin jiruu fi jireenya keessatti yookiin immoo of jiraachisuuf kan baayyee murteessaa waan ta'edha.

Arkiteekcharii jechuun dandeettii kalaqaa addaa ogummaa ijaarsaa yookiin immoo boca ijaarsaa uumuu yommuu ta'u; Ijaarsa jechuun immoo hojii mukkeenii fi sibiilotaa walitti qabuun, mana yookiin immoo galmoota biroo ijaaruu dha. Ijaarsi baay'ee murteessaa dha.

Faaya jechuun wanna miidhagaa, hawwataa, kan ijatti tolu, kan namallee miidhagsee bareechee mul'isu, akkasumallee meeshaalee gara garaa miidhagsuuf kan nu gargaaru dha. Anis faaya naannoo kootti argaman baay'ee baay'een jaalladha.

Alaabaa jechuun ibsituu eenyummaa saba tokkoo yookiin biyya tokkoo kan bakka bu'u yommuu ta'u, asxaa jechuun immoo mallattoo yookiin halluu alaabicha irratti dibamee argamudha. Alaabaa hedduun ajaa'ibsiifadha.

Kitaaba jechuun barruulee katabbiidhaan shebelee hedduurratti maxxanfamanii ol kaawwaman jechuudha. Matseetii jechuun immoo yaadannoo taateewwan guyyaa guyyaatti mudatan irratti barreessuun ol kaa'aa adeemuu jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo barruulee mata dureewwan haaraa barreeffamuun raabsamanidha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota dhalli namaa mana keessatti dhimmoota gara garaaf dhimma itti bahu yookiis immoo dhimma isaa ittiin raawwatatu jechuu dha. Waajjiraalee jechuun immoo teessoo yookiis immoo bakka hojii namoonni yookiis hojjettoonni gara garaa keessa taa'aanii hojiilee hawaasaa hojjetani dha. Meeshaaleen manaa fi waajjiraaleen baay'ee barbaachisoo dha.

Siyaasa jechuun sochii hojii dhimmoota garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan taasifamuu dha. Dhimmoonni kunneenis kanneen akka aangoo, qabeenyaa fi seerota irratti hirmaachuudhaan akkasumas waliigaltee waliigalteewwan uumuudhaan hojii taasifamuu dha. Siyaasni baay'ee natti hin tolu.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila ijoo hawaasummaa yookaan immoo murteessoo ta'an jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa wanta gurgurru tokko hiruudhaan yookiin qoqqooduudhaan gaggeeffamu jechuudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa dhaabbanni tokko yookiin waajirri akkasumas manni hojii tokko odeeffannoo haaraa maamiltoota isaaf yookiis uummata bal'aa odeeffannoon sun qaqqabuun maluuf kallattii garaagaraatiin uummata bal'aaf kan itti qoodu jechuudha kanaaf odeeffannoon murteessaadha.